Enjuki zirabibwa nga ziri mu kibinja. Enjuki zino zitera kubeera mu kintu ekiyitibwa omuzinga. Awo nno ziba zikolerawo omubisi gw'enjuki era gwa mu mugaso nnyo; guwonya ekifuba, guwonya amabwa era bagukozesa mu bintu eby'enjawulo.

Abasajja basatu abalabika nga bali mu kiraalo eky'ente, baliko ente gye bakuba erabika nga ebatabukidde, ebuukira waggulu era nga bali ku bunkenke bw'amaanyi, ebuuyi eri waliyo ente endala ezirabibwako n'abasajja abalala abayimiridde era waliyo n'akayumba akatono akaserekeddwa n'amabaati ameeru.

Engoye ezitimbiddwa ku midaala era nga zirabika nga zitundibwa. Ziri mu langi ez'enjawulo; mulimu kyenvu, mulimu emmyufu, mulimu eza kiragala, mulimu enzirugavu ne langi endala. Emabbali waliwo obuti era obuteekeddwako ebintu ebirabika nga bitundibwa, ng'enkoofiira n'ensawo z'abakyala nga bwesuddeko. Waliyo emiti egiri mu langi eya kiragala era n'oluggya we we ziri engoye zino waliwo obusubi obutonotono nga lulaga nti luka....

Omukyala ayambadde bulawuzi eya... enzirugavu ng'asibye ekitambaala ekimyufu ku mutwe gwe, ali mu musiri gw'emmwanyi okuli ezengedde obulungi n'endala ezikyali entoototo. Musanyufu ku ky'akola era emmwanyi zino ziraga nga ziri ku buti obukyayina ebikoola ebya kiragala.

Essinziso nga liriraanye ebiti by'ebisansa kuva ebinazi. Emiti gino giyimiridde bwantoogo era nga giriko n'ebisansa ebiri mu langi eya kiragala. Essinzizo lirabika nga ddene ddala era nga lino abantu balyeyambisa okusinza omutonzi waabwe.